Abantu abathathu abamileyo phambili kwemota yesibhedlela abagqoke okuluhlaza njalo kukhanya bengabesilisa. Imota abami kiyo ilombala omhlophe njalo eceleni kukhona izihlahla ezikhanyayo.

Abasebenzi besibhedlela kulezi insuku sebehlala begqoke izigqoko zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane. Abantu babuya begula bebulawa yimikhuhlane etshiyeneyo ngakho bayagqoka lamagulovusi ezandleni ukuze nxa bebamba abagulayo bengathathi imikhuhlane.

Abantu bezempilakahle kulezinsuku sebehlala begqokile impahla zokuzivikela, ikhona imikhuhlane efana lobo Covid19 kumele umuntu azivikele ukuze engawubambi umkhuhlane lowu ngesikhathi sonke.

Abantu ababili omunye ugqoke okulombala olithanga wavala amakhala kanye lezandla lekhanda okukhanya ukuthi uyazivikela emkhuhlaneni etshiyeneyo. Eceleni kwakhe kukhona owesifazana omileyo.

Umntwana ohlezi phansi kukhanya bembambile okukhanya ukuthi uyesaba ijekiseni. Kukhona eceleni kwakhe okhanya ukuthi engaba ngumongikazi olukileyo ikhanda ekhanya ehlaba umntwana lo ijekiseni ohlezi phansi.

umntwana omncane okhamisileyo njalo uvule amehlo ukhangele lowo omthontisela umuthi emlonyeni uyabe evikela umntwana ukuthi engatholi imkhuhlane eminengi abantwana abancane bayaphangisa ukubamba imikhuhlane

Abantu bezempilakahle abagqoke izigqoko ezifananayo ezilombala oluhlaza njalo ezandleni bagqokile amagilovisi alombala omhlophe. Kukhona itafula evalwe ngelembu elilombala oluhlaza.

Umuntu olele embhedeni. Kukhona abantu bezempilakahle abamileyo. Abagqoke impahla zokuzivikela ukuthi bangatholi umkhuhlane, njalo abanye ezandleni bagqokile amagliovisi, alombala omhlophe.

Abantu abagqoke izigqoko ezifananayo ezilombala olithanga. Kukhanya bezivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane. Ezandleni bagqokile amaglovisi., njalo kukhona abantu abanengi, abakhanya behlezi phansi kulindawo.

Umuntu ongumama ohlezi phansi ukhanya bemhlaba ijekiseni njalo uvalile amakhala akhe, umuntu omhlaba ijekiseni ugqoke ijazi elimhlophe ezandleni ugqoke amagilovisi okuzivikela ukuthi engatholi umkhuhlane.

Umntwana ohlezi esitulweni ,eceleni kwakhe kukhona ogqoke ijazi elimhlophe okutshengisela ukuthi angaba ngumongikazi ,ugqoke lamagilovisi esandleni wavala lamakhala akhe, kukhanya ukuthi engabe efuna ukuhlaba umntwana lowu engalweni.

Abasebenzi besibhedlela abathathu abagqoke amayunifomu. Ababili ayafanana, omunye njalo umile ngale ugqoke okulombala olithanga ekhanda bonke balawo amamask okukhanya ukuthi bayazivikela emkhuhlaneni. Omunye ugqoke amagilovisi alombala omhlophe.

Owesifazane uhlezi ekhanya ukuthi bayamhlaba ijekiseni engalweni kukhona eceleni kwakhe umongikazi ogqoke impahla zokuzivikela ukuthi engatholi umkhuhlane. Njalo kukhona ngamuva kwabo abantu abamileyo.

Owesifazana ohleziyo elukile ikhanda kukhona njalo phambi kwakhe egqoke ijazi elilombala omhlophe wagqoka lemask emakhaleni, ugqokile amagulovisi alombala omhlophe ukhanya ehloma lowu ohleziyo eyinye into emakhaleni.

Abantu abezempilakahle abahlezi phansi ezandleni zabo bagqokile amagilovisi njalo ebusweni bagqokile amamask okukhanya bezivikela emkhuhlaneni phezulu kwetafula kukhona isigubhu esilombala omhlophe.

Abantu bezempilakahle abagqoke impahla ezilombala olithanga okukhanya ukuthi bazivikele emkhuhlaneni ekhona kulezinsuku njalo ezandleni bagqokile amagilovisi alombala oluhlaza babambe ilembu elimhlophe.

Abantu abanengi abezempilakahle abavale ubuso kanye lamakhala bezivikela emkhuhlaneni eminengi esitshiyene. Ukhona owesilisa ohlezi phansi okukhanya ukuthi bengabe bemhlaba ijekiseni.

Abantu abanengi, abakhanya behlezi, njalo abanye bamile ngemuva kwabahleziyo. Phambili kukhona abantu abagqoke amajazi amhlophe. Okukhanya ukuthi ngabantu bezempilakahle. Bahlezi phezulu kwezitulo ezilombala omhlophe.

Umuntu olele embhedeni, kukhona abantu bezempilakahle abagqoke okulombala oluhlaza phezulu njalo bavalile amakhala. Omunye ukhanya ebambe unyawo lwalowu oleleyo embhedeni, omunye ugqoke njalo amagilavisi amhlophe ezandleni.

Abantu abamileyo njalo kukhona abanye abahlezi emabhentshini. Kukhona abavale amakhala abo. Phakathi kwabo kukhona umongikazi omileyo, Okhanya ukuthi uyakhuluma, njalo ugqoke isigqoko esimhlophe. Wavala lamakhala.

Umfanekiso okhanya umuntu egeza izandla. Kuqakathekile Ukugeza izandla nxa uqeda ukusebenzisa isambuzi njalo ugeze izandla ungakadli laloba usuqedile kuqakathekile ukuthi ugeze izandla, uyabe uzivikela emagcikwaneni amanengi.

Umuntu omileyo owezempilakahle okhanya egqoka amagilovisi ezandleni ebusweni uvalile amakhala Kanye lomlomo kukhona njalo phambi kwakhe okutshiyeneyo okukhanya ukuthi uyakusebenzisa.

Abantwana ababili abakhanya beveze amazinyo, okutshengisela ukuthi bajabulile. Omunye ubambe impompi okutshengisela ukuthi uvulela amanzi phakathi kwamapheyili lawa ababuyelawo. Amapheyili lawo alombala omhlophe.

Abantu abamileyo emgodini lapha okukhiwa khona amanzi. Kukhona umntwana obambe izigubhu ezilombala olithanga. Owesifazana ukhanya ekotshoza. Kukhona njalo izihlahla eduzane labantu abamileyo..

Abantu abanengi abamileyo abesilisa kanye labesifazana kukhona njalo labantwana phakathi endaweni leyi kukhona ithenti elimhlophe kanye lebhilidi okukhanya ukuthi abantu laba kukhona abalanda ukuzokwelatshwa kumbe abalanda ukuzobatsela khona abezempilakahle.

Abantu abanengi abamileyo abesilisa kanye labesifazane. Abanengi bagqoke amabhatshi alombala omhlophe, kukhona njalo ogqoke isudu emnyama wafaka kanye lethayi kulaba abantu.

Abantu ababili, abakhanya ukuthi ngabezempilakahle. Owesilisa kanye lowesifazana. Kukhona njalo amabhokisi amanengi phambi kwabo, alombala aluhlaza kanye lomhlophe. Akhanya ukuthi abhaliwe.

Abezempilakahle bayafundisa abantu nxa bebuya esibhedlela ukuthi bebogeza izandla isikhathi sonke nxa umuntu engena esambuzini. Nxa esephuma kumele ageze izandla ukuze azivikele emagcikwaneni amanengi.

Abantwana abane abakhanya besendaweni lapha okukhiwa khona amanzi. Omunye ubambe umgodi okukhanya ukuthi uyakotshoza kukhona isigubhu phansi esilombala olithanga njalo kukhona lotshani lezihlahla endaweni abami kiyo.

Umama omileyo ethwele umntwana, njalo uqhiyile ekhanda. Ubambe iphepha esandleni, ngemuva kwakhe kugcwele abantu abanengi abahleziyo, kukhona njalo abanye abamileyo, okukhanya ukuthi bengabe bebuye ukuzolatshwa abantu laba.

Abantu abahleziyo esibhedlela okukhanya ukuthi balindele ukungena bebone odokotela kanye labomongikazi. Njalo emdulini lapha kukhona amaphepha anamithiselweyo imifanekiso etshiyeneyo.

Abantu abakhanya besikha amanzi emgodini. Kukhona njalo obambe umgodi kukhanya efuna ukukotshoza. Kukhona umntwana othwele izigubhu. Okukhanya ukuthi ukhelela amanzi. Njalo kugcwele utshani endaweni leyi obuluhlaza kunye lezihlahla.

Abantwaba abahleziyo, kukhona ababilli abakhanya bejabulile. Omunye uphakamise isandla sakhe. Ngemuva kukhanya umduli omnyama, okutshengisa ukuthi umbalisi ubebhala, njalo ubesebenzisa itshoko emhlophe.

Owesifazana okhanya esikha amanzi uquthile. Njalo phambikwakhe kulesigubhu esilombala olithanga esihlezi phakathi kwamaditshi. Ngemuva kwakhe kukhanya impahla ezichayiweyo, njalo kukhona isihlahla esilamahlamvu aluhlaza.

Umama ohleziyo ogqoke isikipa esilombala omnyama, ukhanya ecimezile umama lo ukutshengisela ukuthi uyesaba ijekiseni oyihlatshwa ngumongikazi eceleni ,umongikazi uvalile amakhala Kanye lomama lowu.

Umama oquthileyo. Kukhona isigubhu phambi kwakhe, esilombala olithanga, njalo isigubhu lesi, siphakathi kwamaditshi. Eceleni kukhona isihlahla esiluhlaza. Ngemuva kukamama, kukhona impahla ezichayiweyo.

Abantu abanengi abahleziyo abesidlisa Kanye labesifazana okukhanya ukuthi bengabe besemhlanganenwi , phezulu kwamatafula kukhona amaphetshana amhlophe Kanye lezigubhu zamanzi okutshengisela ukuthi bayanatha.

Umntwana okhanya ephakathi kwamanzi ethwele isigubhu, okukhanya ukuthi uzokukha amanzi njalo kuyingozi ukuthi umntwana etholakale esendaweni elamanzi. Njalo amanzi owakhaya akhanya ukuthi awahlambulukanga, asengamgulisa.

Abantu abahlezi ezitulweni ezilombala omnyama, okukhanya ukuthi besezibhedlela ngabantu bezempilakahle .Kukhona okhanya emile phambi kwabo okukhanya ukuthi engabe bexoxisana labantu laba njalo bamnike ithuba elokuthi akhulume.

Abantu abamileyo esibhedlela sabantu abagula ingqondo, abagqoke izikipa ezifananayo. phezulu njalo kukhanya ukuthi bengabe bethatha umpikitsha. Ukhona owesilisa phakathi kwabo ogqoke iyembe emhlophe wafaka lethayi.

Abesilisa labesifazana abamileyo basesibhedlela sabantu abagula ingqondo. Bagqoke kuhle kakhulu, kukhona amadoda agqoke amasudu kule indawo okukhanya ukuthi bengabe bethatha umpikitsha.

Abantwana abamileyo egangeni, njalo bami endaweni engcolileyo. Abantwana laba labo bangcolile. Kababukeki behlanzekile, njalo kukhona abakhanya bethwele izigubhu, esilombala olithanga.

Abesilisa labesifazana abamileyo kukhanya basesibhedlela sabantu abagula ingqondo, abanengi bakhona bagqoke izikipa ezifanayo phezulu kukhona owesilisa phakathi laphakathi ogqoke iyembe kanye lethayi.

Omama abathathu abamileyo omama laba bonke baqhiyile njalo kukhona umama uthwele umntwana , umntwana okhanya emunya. Ngemuva kwabo mama kugcwele izihlahla izinengi eziluhlaza.

Abantu abahleziyo kukhona ababili abathwele abantwana ezandleni njalo kukhona omunye okhanya ukuthi ukhuluma labo phezulu kwetafula kukhona umakhala ekhukhwini umama omunye ugqoke isikipa esilombala omnyama phezulu.

Owesifazana okhanya ehleka njalo uvezw amazinyo amhlophe nje, ekhanda ukenwele ezimnyama ugqoke isikipa esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka lejakhethi eliyipink phezulu.

Abantu abamileyo abesilisa Kanye labesifazana abanye bagqoke izikipa ezilombala omnyama abantu laba kukhanya bebambisane iphepha elimhlophe bamile okukhanya ukuthi bengabe bethatha umpikitsha

Kukhona utshani obuluhlaza esibhedlela. Phakathi kotshani, kukhona amaluba, ahlanyeliweyo, acecisa lindawo. Kuphinde kubekhona izihlahla ezinkulu eziluhlaza. Kukhona njalo amazenge akhanyayo. Kanye lebhakane , elibhalwe ngamabala amhlophe.

Owesilisa ogqoke kuhle kakhulu egqoke ibhatshi njalo kukhanya esandleni sakhe ethwele imayikhi okutshengisela ukuthi uphiwe ithuba lokuthi akhulume phambili kwabanye. Ngemuva kwakhe kukhona amabala abhaliweyo ngokumhlophe.

Abantu abahlezi emasofeni. Abesilisa kanye labesifazana. Ukhona njalo ogqoke ijazi elimhlophe. Kukhona owesilisa okhanya efake into, phezulu kwedolo lakhe. Owesifazana ogqoke isikipa esiluhlaza, kukhanya laye, elephetshana elimhlophe, eliphambi kwakhe.

Indawo lapho okulatshwa khona izigulani kungaba kusesibhedlela kumbe emakiliniki, kumele kuhlale kuhlanzekile isikhathi sonke ngoba kuyabuya abantu abagulayo begula imikhuhlane etshiyeneyo, kumele befike endaweni ehlanzekileyo.

Umntwana oleleyo. Ogqoke impahla ezilombala omhlophe. Eceleni komntwana kukhona owesilisa okhanyayo, njalo kukhona abanye abesifazana, abahleziyo phezu kombheda, kuyonale indawo. Okukhanyayo ukuthi basesibhedlela.

Esibhedlela izakhiwo zinengi phakathi, kwandise ukuba lesibhedlela sabantwana lapho okulatshwa khona abantwana bodwa, abadala labo balendawo yabo lapho abalatshwa khona bodwa ,kukhona utshani obuluhlaza phansi kanye lamaluba acecisileyo kule indawo.

Abantu abakhanya besesibhedlela. Kukhona utshani obuluhlaza, kanye lamaluba acecisileyo kule indawo, njalo kukhona ibhakane elibhaliweyo. Ibhakane leli libhalwe, ngamabala amnyama.

Umnyango wesibhedlela ukhanya uvaliwe, upendiwe njalo umnyango lo. Phezulu kukhona amabala abhaliweyo emdulini, umduli upendwe ngombala olithanga wabhalwa amabala. Eceleni kukhona umduli okhanya izitina.

Ezibhedlela ezinkulu lapho abalalisa khona abantu abagulayo abantu bayahamba besiya bavakatshela kukhona isikhathi esiyabe sibekiwe ukuthi abantu bebuye bezovakatshela izigulane ziyajabula kakhulu nxa zibona abantu.

Ibhakane elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka elibhalwe ngamabala amhlophe, kukhona utshani phansi obukuhlaza Kanye lamaluba ,kuphinde kubakhona isihlahla esikhulu esilamahlamvu aluhlaza tshoko

Esibhedlela kukhona amabhentshi lapho okuhlala khona abantu abagulayo njalo umduli ukhanya upendwe kuhle kakhulu. Kukhona abantu abakhanyayo behlezi kule indawo.

Isigulane esilele embhedeni kukhanya ukuthi uyagula . Kukhona ifasiteli elikhanyayo duzani kwakhe njalo kukhona izigubhu ezimbili ezibekiweyo okukhanya ukuthi kungaba yizigubhu zamanzi. Umduli wesibhedlela upendiwe

abantu ababili abamileyo okukhanya ukuthi ngowesilisa kanye lowesifazana owesilisa ugqoke okuluhlaza wavala amakhala akhe owesifazana laye ugqokile okuluhlaza uvalile laye amakhala

Abantwana besikolo abakhanya bejabule kakhulu, abanye baphakamise izandla. Bagqoke okumhlophe phezulu. Njalo kukhanya ukuthi bengabe bethatha ipikitsha. Ngemuva kwabo kukhona umduli wokubhalela.

Abafundi abafundela ukuba ngodokotela kumbe omongikazi abagqoke amajazi amhlophe abanengi. Ezandleni zabo kukhanya bethwele izethifikhethi okukhanya ukuthi sebejabulile bengabe sebeqedile akade bekufundela.

Abantu abamileyo abagqoke amabhatshi amhlophe abanye bafake izandla esikhwameni okukhanya ukuthi ngabantu abafundela ukuba ngodokotela kumbe ukuba ngomongikazi bame endaweni elotshani obuluhlaza phansi.

Phezulu kwetafula kukhona amabhokisi alombala omhlophe amanengi njalo amabhokisi lawa atshiyene. Kuphinde kubekhona imitshina elombala omhlophe lamaphepha amanengi akhanya ukuthi ngawokubhalela alombala omhlophe.

Ukuze ube ngudokotela kumbe ubengumongikazi uyahamba esikolo uyefunda. Zinengi izinto ezifundwayo kuleyana indawo. Uyafundiswa lokuthi imitshina isetshenziswa njani ukuze nxa suhlola abagulayo ungaphambanisi.

Abantu abahlezi phansi, abakhanya ukuthi ngabezempilakahle, abesilisa kanye labesifazane. Kukhona njalo abamileyo. Kukhona amadoda agqoke kuhle kakhulu, agqoke amasudu, afaka kanye lamathayi.

Omama abanengi abahleziyo okukhanya ukuthi basesibhedlela. Kukhona umkhuhlane osuhlasela abantu abangomama ngakho odokotela labomongikazi banxuse omama bonke esibhedlela ukuzobahlola izibeletho.

Abantu abanengi, abanye bamile njalo abanye bahlezi. Kukhona owesifazana ogqoke isikipha esilombala omnyama, kukhanya bemhlola iBP. Omunye ugqoke ijazi elimhlophe wafaka okubomvu okukhanya ukuthi kungaba ngudokotela.

Abantu bezempilakahle abahlezi ezitulweni ezilombala obomvu phambi kwabo kukhona njalo abantu abahleziyo okukhanya ukuthi kungaba yiziphathamandla bekhanya bekhuluma kukhona abaxoxisana khona

Abantu abamileyo esibhedlela okukhanya ukuthi balinde ukungena phakathi njalo kukhona utshani obuncane lapha phansi lamaluba acecisileyo kuphinde kukhanye izihlahla ezinkulu.

Abantu abanengi abagcwele emagcekeni esibhedlela njalo isibhedlela lesi sipendiwe sibukeka sisihle. Kukhona njalo isitulo esilombala omhlophe kukhona njalo ibhakane elibhaliweyo ngamabala amhlophe.

Izibhedlela ezinengi sebethanda ukuziyakha duzane lomgwaqo ukuse abantu bengathwali nzima umuntu uyayehlela egedini lesibhedlela ahle angene phakathi njalo ziyakhwe kuhle kakhulu kukhona lotshani phakathi.

Abantu abamileyo emagcekeni kukhona ithenti elilombala omhlophe njalo kukhona abantu abagqoke ezimhlophe okukhanya ukuthi ngabantu bezempilakahle kule indawo kukhona izihlahla ezikhanyayo eziluhlaza.

Isibhedlela esiyakhwe ngomduli olezitina ezibomvu ,njalo kukhona abantu abakhanya bemile esibhedlela. Kukhona njalo phezulu kwesakhiwo ibhakane elimhlophe elibhaliweyo okutshengisela ukuthi libizo lesibhedlela.

Umama uhlezi ukhangele umntwana eceleni kwakhe kukhona ogqoke ibhatshi elimhlophe owesilisa, okhanya ukuthi engaba ngudokotela ebambe ithulusi yakhe eyifake esifubeni somntwana okukhanya ukuthi kukhona amhlola khona.

Owesifazane ugqoke ibhatshi elimhlophe okukhanya ukuthi kungaba ngumongikazi ehlezi esitulweni. Phambi kwakhe kukhona itafula evalwe ngelembu elilombala oluhlaza. Phezulu kwetafula kukhona amabhuku ekhanya ukuthi uyabhala.

Izibhedlela ezinengi kumbe amakiliniki sokungaba yizikolo. Zandise ukufaka ibhakane egedini lapho abantu abangena khona. Kukhona imilayezo abayabe beyibhalele abantu abayabe bengena phakathi.

Phakathi esibhedlela kukhona umgwaqo oyabe uhamba abantu kanye lezimota .Kukhona njalo utshani obuluhlaza kanye lezihlahla phakathi .Kukhona njalo lebhakane eceleni komgwaqo elikhulu ,elibhaliweyo.

Esibhedlela akulabantu kutshaya umoya, umama uphangisile ukubuya esibhedlela. Uthi kade kungelabantu abanengi, ngakho oDokotela namuhla abazange bathwala nzima umsebenzi kade umlutshwane ngoba izigulane bezibalutshwane.

Namuhla bekulilanga labantwana lokuyahlaba esibhedlela , bekugcwele omama abanengi njalo Kade belabantwana babo bebethwele amabhuku abantwana esibhedlela omongikazi bengaqeda ukuhlaba umntwana bayabhala ebhukwini leli.

Abantu abalele embhedeni okukhanya ukuthi yizigulane. Ukhona njalo umama ohleziyo. Ukhona omunye ogqoke impahla eziluhlaza, okukhanya ukuthi angabe esebenza esibhedlela, ohleziyo phezu kombheda laye.

Umama uhlezi, eceleni kwakhe kukhona umntwana ohleziyo. Kukhona uDokotela okhanya ehlola umntwana umfake umtshina lapha esifubeni, uDokotela lo ugqoke ijazi elimhlophe njalo wafaka eyinye into endlebeni ekhanya ukuthi ilalela inhliziyo yomntwana ukuthi itshaya njani.

Abantu abakhanya belele esibhedlela okukhanya ukuthi bayagula balele embhedeni. Ukhona owesilisa ohleziyo phakathi kwabo ekhanya ethwele ibhuku elivulile. Ugqoke ijazi elimhlophe.

Ikhabothi elamashelufu amanengi phakathi kwamashelufu kukhona amagabha, amagabha lawa alambala omhlophe okhanya ukuthi ngawamaphilisi kukhona njalo amabhokisi amanengi kuleyishelufu.

Abantwana abasesibhedlela kukhona omunye ofake ibhuku phezulu kombheda ekhanya ukuthi uyabhala njalo kukhona abantu abadala abanye bahlezi embhedeni okukhanya ukuthi kungaba ziyivakatshi ezizovakatshela abantwana esibhedlela.

Kulezinsuku abasebenzi besibhedlela sebetshona begqoke impahla zokuzivikela. Kulemikhuhlane eminengi esihlasela abantu kuqakathekile ukuthi bezivikele bengabambi imikhuhlane leyi, bagqoke lama gilovisi ezandleni nxa behlola izigulani.

Izihlahla ezinengi ezigcwele phakathi esibhedlela . Kukhona ibhakane elikhulu, elimhlophe. Elibhaliweyo ngamabala, njalo kukhona insimbi ezipendwe ngependa emhlophe, duzane kwebhakani.

Abantu ababili abahleziyo omunye ugqoke okulombala obomvu phezulu wafaka ijazi elilombala omhlophe, ekhanya ethwele umtshina omnyama esandleni, ekhanya ehlola lowu eceleni kwakhe emfake umtshina.

Esibhedlela phakathi kukhona indawo ethengisa amaphilizi, ungaqeda ukubona udokotela sebekubhalele uyahamba eceleni kwesibhedlela uyethenga amaphilizi oyabe uwabhaleliwe kumbe umuthi.

Abantu abanengi abakhanya bemile duzane kwesakhiwo. Abesilisa Kanye labesifazana. Ngemuva kwesakhiwo kukhanya kule zintaba ezinkulu. Abantu laba kukhanya ukuthi kukhona abakwenzayo. Ungani bayahlanyela amaluba phansi

Abantu abakhanyayo, kukhona ababili abamileyo, omunye ukhanya ehleka, uveze amazinyo amhlophe. Eceleni kwakhe, kukhona okhanya egqoke indandatho esandleni okutshengisela ukuthi utshadile.

Abantu bezempilakahle abamileyo, abanye bagqoke amabhatshi amhlophe, abesilisa kanye labesifazane. Kukhona itafula. Kulezinto ezinengi ezikhanya zisemaphepheni phezulu kwetafula leyi.

Umuntu ohleziyo esitulweni ekhanya efake isandla sakhe phezu kwetafula. Kukhona umtshina eceleni owokuhlola iBP. Umtshina lowu bawufake emuntwini okutshengisela ukuthi bayamhlola iBP.

Abantu abagqoke impahla zesibhedlela omunye ugqoke okuluhlaza, omunye njalo ugqoke okulombala omhlophe, bonke bakhanya bezivalile amakhala abo njalo ezandleni bonke bagqokile amagilovizi amhlophe.

Owesifazana okhanya ebambe ikhanda lakhe, okukhanya ukuthi engabe etshaywa likhanda okudingakala ukuthi kumele ahambe esibhedlela ayebona udokotela. Esandleni ugqoke inkombalanga, ufake lamagogolosi esikipeni.

Esibhedlela odokotela balemitshina eminengi, etshiyeneyo. Ukhona umtshina wokuhlola iBP.ebantwini abagulayo, njalo bangakuhlola odokotela, kwesinye isikhathi bayakubhalela amaphilisi. Nxa beyabe bengelawo esibhedlela. Sebekuhlolile umkhuhlane okuhluphayo.

Abantu abahlezi phansi. Abanengi bagqoke amajazi amhlophe njalo abanye ezandleni bagqokile amagilavisi kukhona njalo omunye olebhuku phambi kwakhe okukhanya ukuthi uyabhala.

Owesifazana ohleziyo, ekhanya ebambe umlenze. Okutshengisela ukuthi angabe esizwa ubuhlungu. Kumele agijimele esibhedlela, ayebona odokotela. Bamhlole. Bamncede masinyane, ukuze engezwa ubuhlungu.

Abesilisa ababili abakhanya betshengisana umakhalekhukhwini, omunye ugqoke ijazi elimhlophe, omunye ugqoke iyembe wagqoka lamagogorosi. Kukhanya bekhangele kumakhalekhukhwini.

Abantu abakhanya bemile kukhona abantu abahlezi phansi okukhanya ukuthi ngabezempilakahle. Kukhona njalo itafula ekhanya ile lephuthophu phezulu okukhanya ukuthi umuntu uyayisebenzisa. Kukhona lamaphetshana amhlophe okukhanya ukuthi bayabhalela kiyo.

Umuntu okhanya ehlezi esizwa ubuhlungu ukhothamise ikhanda, eceleni kukhona ogqoke amagilovisi alombala omhlophe otshengisela ukuthi engaba ngudokotela ekhanya ukuthi uyamelapha , eceleni kukhona

Owesifazana ohlezi phansi ogqoke okulombala obomvu phezulu. Phambi kwakhe kukhona ogqoke okumhlophe okukhanya ukuthi engaba ngudokotela. Ekhanya ehlola umama lo ohleziyo IBP emfake Umtshina

Emdulwini kukhona amaphepha amabili anamathiselweyo akhanya ebhaliwe. Njalo phezulu kwetafula, kukhona umtshina olombala omhlophe lokunye okutshiyeneyo eceleni. Kukhona isandla esigqoke amagilovisi sikhanya sibamba eyinye into.

Umuntu okhanya elele embhedeni njalo ugqoke impahla zesibhedlela. Phezulu kwakhe kukhona umtshina omkhulu omhlophe. Eceleni kukhona njalo owesilisa, okhanya ebambe umtshina lowu, okutshengisela ukuthi uhlola lowu olelephansi.

Umuntu okukhanya bemhlola ngemuva emhlane, ukhona umtshina ngemuva kwakhe njalo kukhona umuntu omileyo ogqoke ijazi elimhlophe eceleni komtshina okukhanya ukuthi kungaba ngudokotela ehlola lo ongemuva

Esibhedlela ikhona indlu lapho okugcinwa khona imitshina emikhulu nxa abantu ababuya esibhedlela abafuna ukuhlolwa odokotela bayaba thatha bengene labo endlini yakhona okuyabe kugcwele imitshina etshiyeneyo.

Esibhedlela kukhona indawo lapho okugcinwa khona imitshina etshiyeneyo. Kuyabe kukhona imitshina emikhulu uyabe ilombala omhlophe. Kuphinde kubekhona indawo abagulayo abahlala khona nxa beyabe sebebahlola.

Esibhedlela kukhona umtshina omkhulu, owokuthi umuntu nxa egula bayamfaka phakathi. Besiyamhlola. Umtshina lowu, ulombala omhlophe. Kukhona. owesilisa, ongena phakathi kwawo. Ugqoke amasokisi amhlophe.

Umama othwele umntwana ogqoke isikipa esilombala omhlophe ukhanya ehlekelela kakhulu okutshengisela ukuthi uthokozile. Kukhona eceleni kwakhe ababili abakhanya bebambisane umntwana.

Abantu abakhanya besesibhedlela kugcwele imibheda eminengi kukhona njalo abahleziyo phezu kombheda. Kukhona njalo inqola esetshenziswa ngabantu abagogekileyo abangakwanisi ukuhamba kumbe abalimeleyo.

Abantu abakhanya bengomama, abahlezi phansi, njalo abanye bathwele abantwana. Omama laba bakhona abaqhiye .emakhanda. Abanye kabaqhiyanga. Eceleni kukhanya kulomntwana okhanya emile, njalo ezidlalela.

Esibhedlela umduli uyakhwe ngezitina ezibomvu kukhona amafasiteli alombala omhlophe njalo eceleni kukhona amaluba ahlanyeliweyo. Kukhona njalo lotshani obuluhlaza, phezulu kotshani kukhona inqola ehamba ngabantu abagogekileyo kumbe abalimeleyo.

Indlu ekhanya igcwele imitshina eminengi etshiyeneyo okukhanya ukuthi ihlola imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu imitshina le eminengi yakhona ilombala omhlophe.

Imitshina ehlola izigulane esibhendlela isiminengi abo dokotela labongikazi abesela msebenzi omnengi bayasebesebenzisa imitshina leyi nxa behlola izigulane imitshina yiyo ezakhuluma ukuthi umuntu ubulawa yiwuphi umkhuhlane.

Ithulusi esetshenziswa ngodokotela ukuhlola imizimba yabantu abagulayo, ithulusi leyi odokotela bayayifaka ekhwapheni lomuntu ogulayo behlale isikhathi bebesebeyikhipha. Bayabe befuna ukubona ukuthi umzimba womuntu utshisa okunganani.

Esibhedlela odokotela nxa behlola izigulane, befuna ukubona ukuthi umzimba utshisa okungakanani, kukhona ithulusi abayifaka ekhwapheni lomuntu, behlale isikhathi. Ngemuva kwesikhathi bayayikhipha.

Amathulusi asetshenziswa ngodokotela nxa beselapha izigulane ezitshiyeneyo .Ungahamba ugula ubulawa lizinyo ,ikhona ithulusi Udokotela oyithathayo akukhiphe izinyo .Ubuyele ngekhaya ususizwa ngcono .

Esibhedlela zinengi izinto abazisebenzisayo nxa belapha izigulane. Kukhona imitshina ehlola izigulane. Njalo kukhona abanye ababuya begula kakhulu bengakwanisi ukuzihambela. Zikhona inqola esibhedlela. Ezabantu abangakwanisi ukuhamba eziyabe zilamavili. Umuntu uyahlala khona.

Amathulusi amanengi asetshenziswa ngodokotela ezibhedlela kanye labomongikazi. Abantu bayahamba begula imikhuhlane etshiyeneyo, ngakho odokotela bayasebenzisa amathulusi lawa nxa beyabe belapha izigulane.

Umuntu okhanya elele okutshengisela ukuthi uyagula. Kukhona umuntu emakhanda akhe okhanya embambe umlomo ugqoke amagilovisi alombala omhlophe wavala lamakhala kanye lekhanda okukhanya ukuthi uyelapha umuntu oleleyo.

Esibhedlela odokotela balemitshina abayisebenzisayo nxa behlola izigulane ezibuya zigula. Ikhona indlu lapho imitshina ehlala khona. Imitshina eminengi ilombala omhlophe kanye lomnyama.

Esibhedlela nxa ugula ulimele ungakwanisi ukuhamba, zikhona inqola abakufaka kizo kumbe kukhona okunye oyahamba ukubambelele ukuze ungawi, labantu abagogekileyo abangakwanisiyo ukuhamba bayazisebenzisa inqola zonalezi.

Odokotela esibhedlela kanye labomongikazi, bayasebenzisa amathuluzi atshiyeneyo, nxa beyayabe belapha izigulane. Kuya ngokuthi umuntu ubuye egula, ebulawa yiwuphi umkhuhlane.

Esibhedlela kukhona indawo lapho abagcina khona imitshina eminengi. Nxa izigulane zibuya esibhedlela odokotela bebahlola bayahamba kuleyondlu kuyabekukhona izitulo ezokuthi izigulane zihlale.

Esibhedlela kukhona indlu lapho okuyabe kulemitshina eminengi njalo kuyabe kulemitshina ehlukeneyo. Kukhona umtshina omkhulu olombala omhlophe. Abantu nxa bebuya bezohlolwa bayangena phakathi kwendlu leyi okugcwele khona imitshina.

Amabhokisi atshiyeneyo okukhanya ukuthi alezinto ezehlukeneyo phakathi kukhona njalo imbodlela eceleni elombala omhlophe kanye lesivalo esimhlophe amabhokisi lawa amanye abhalwe ngomnyama.

Izigubhu ezine izigubhu lezi ziyakhanyisela njalo kukhona amaphetshana anamathiselweyo ezigubhini lezi ayabe ebhaliwe ukuthi umuthi ophakathi uwusebenzisa njani ukuze abantu bengaphambanisi.

Amaphilisi amanengi alombala omhlophe okukhanya ukuthi engabe eselapha izifo emzimbeni yabantu. Amaphilisi ayimhlobo eminengi etshiyeneyo amanye ayabe eluhlaza amanye njalo ayabe elombala olithanga.

Amabhokisi alombala olithanga, kukhona njalo eceleni alombala omhlophe. Amabhokisi abhaliwe ngamabala amnyama. Ayabe ebhaliwe ukuthi imithi ephakathi isetshenziswa njani, njalo nxa kungamaphilisi emabhokisini bayabe bebhalile ukuthi mangaki phakathi.

Amabhokisi atshiyeneyo njalo ekhanya ebhalwe okutshiyeneyo okutshengisela ukuthi kungaba ngamaphilisi kumbe imithi etshiyeneyo ephakathi lapha kukhona njalo amaphilisi akhanyayo aqeda ubuhlungu emizimbeni yabantu.

Ibhokisi elomuthi elibhaliweyo ngamabala amnyama njalo kukhona umfanekiso womntwana omncane ebhokisini leli. Eceleni kukhona imbodlela yomuthi elesivalo esibomvu okutshengisela ukuthi ngumuthi onathwa ngabantwana abancane.

Amabhokisi amathathu atshiyeneyo. Kukhona ibhokisi elilombala omhlophe lokuluhlaza. Kube lelinye elimhlophe elilombala olithanga. Kube lelinye elimhlophe elilomzila omnyama. Wonke abhalwe ngamabala amanyama. Kulamaphizi eceleni.

Ibhokisi lomuthi elilombala olithanga njalo libhaliwe ngamabala amnyama kanye labomvu, lilomfanekiso womuntu, eceleni kukhona imbodlela ekhanya ukuthi ingabe ilomuthi phakathi.

Amabhokisi akhanya elokhu ephakathi kwamaphepha okutshengisela ukuthi awakavulwa. Amabhokisi lawa atshiyene, akhona amanye alombala olithanga, amanye amhlophe alokubomvu, abhaliwe njalo ngokumnyama lokumhlophe amanye akhona.

Amaphilisi ayimihlobo eminengi etshiyeneyo amanye ayabe elombala omhlophe amanye njalo alombala olithanga kumbe oluhlaza okutshengisela ukuthi ngamaphilisi atshiyeneyo alapha izinto ezitshiyeneyo.

Imbodlela elombala omhlophe njalo ilesivalo esimhlophe. Ikhanya ibhaliwe ngamabala amhlophe. Imbodlela leyo ibaliwe lokuthi amaphilisi aphakathi mangaki ngamabala amnyama.

Amabhodlela amathathu. Amabhodlela lawa alezivalo ezimnyama wonke, njalo anamathiselwe wamaphetshana. Amaphetshana lawa abhaliwe okutshengisela ukuthi kungaba libizo lomuthi ophakathi.

Amabhokisi amanengi atshiyeneyo. Okutshengisela ukuthi izinto eziphakathi zitshiyene. Likhona ibhokisi elimhlophe, elilombala oluhlaza, njalo likhona elinye elimhlophe, elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Wonke abhaliwe ngamabala amnyama. Amanye ngamhlophe.

Imbodlela yomuthi elesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka njalo inamathiselwe iphepha elilemibala etshiyeneyo. Ukhona olithanga kanye loluhlaza okwesibhakabhaka, imbodlela leyi ibhaliwe ngamabala amhlophe okukhanya ukuthi kungaba ngumuthi wokukhwehlela.

Amabhokisi amabili lamambodlela amabili, amabhokisi lawa ayafanana kanye lamambodlela. Wonke alombala olithanga njalo abhaliwe, amambodlela wonke alezivalo ezimhlophe.

Amabhokisi amanengi atshiyeneyo njalo kukhona amambondlela lawo amanengi atshiyeneyo okutshengisela ukuthi yimithi etshiyeneyo eyabe eselapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Imbodlela ekhanya ilamaphilisi phakathi. Amaphilisi lawa alemibala emibili njalo imbodlela leyi ilesivalo esilombala obomvu. Inamathiselwe iphepha elibomvu. elibhalwe ngamabala amhlophe.

Ibhokisi elilombala oluhlaza, libhaliwe ngamabala amhlophe phezulu njalo eceleni labhalwa ngamabala amnyama kukhona njalo amabala aluhlaza. Ibhokisi leli lilomfanekiso womuntu ongumama ethwele umntwana.

Ibhokisi elilombala oluhlaza njalo lilomfanekiso, ibhokisi leli libhaliwe ngamabala amhlophe, eceleni kukhona imbodlela enanyathiselweyo iphepha ebhaliweyo layo. Ibhalwe ngamabala amhlophe. Imbodlela leyi ilesivalo esimhlophe.

Amaphilisi ayimihlobo etshiyeneyo kukhona amaphilisi ayabe emancane, amanye njalo makhulu. Amanye ayabe elombala omhlophe amanye njalo elombala eluhlaza. Amaphilisi ayatshiyana njalo alapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Ibhokisi elilombala olithanga elibhaliweyo ngamabala amnyama eceleni kukhona njalo imbodlela linamathiselwe iphetshana elibhaliweyo ukut umuthi ophakathi usebenza njani

Ibhokisi elomuthi elilombala omhlophe kanye lokuluhlaza libhaliwe njalo ibhokisi leli. Eceleni kukhona amaphilisi alombala oluhlaza , akhona njalo amaphilisi alombala omhlophe. Amaphilisi ayatshiyana njalo alapha izinto ezehlukeneyo.

Imbodlela enamathiselwe iphepha. Iphepha leli lilombala olithanga kanye lobomvu, njalo libhaliwe. Okukhanya ukuthi kubhaliwe ukuthi umuthi ophakarhi, usetshenziswa njani. Ukuze abantu benganathi umuthi ommengi. Bacine sebegula.

Ibhokisi lama philisi elibhaliweyo ngama bala amhlophe Kanye labomvu, njalo eceleni kukhona amaphilisi amanengi. Alombala omhlophe. Akhona njalo amanye amaphilisi angela mbala omhlophe ayabe elombala oluhlaza, olithanga lamanye atshiyeneyo.

Amabhodlela amathathu, eyinye ilesivalo esiluhlaza . Amabhodlela lawa akhanya ebhaliwe okukhanya ukuthi kubhalwe ukuthi umuthi lowu ungabe unathwa njani ukuze abantu benganathi omnengi kakhulu.

Amagabha amathathu alombala omhlophe ,amagabha wonke lawa alezivalo ezimhlophe .Elinye libhaliwe ngamabala abomvu labhalwa lamabala amhlophe njalo labhalwa langamabala amnyama.

Amabhokisi amabili akhanya ebhalwe izinto ezingafananiyo, okutshengisela ukuthi izinto eziphakathi lapha zitshiyene njalo zingabe ziselapha imikhuhlane etshiyeneyo. Elinye ibhokisi libhalwe ngamabala amnyama.

Amabhokisi amanengi abekwe emashelufini njalo kukhona amambodlela owomuthi konke lokhu kuyathengiswa, abantu bayabuya bezothenga kukhona eminye imithi engafuni incwadi evela kudokotela.

Ibhokisi elilombala omhlophe elibhaliweyo kukhona umfanekiso okhanya engani ngumntwana omncane. Eceleni kukhona imbodlela elombala omhlophe ebhaliweyo njalo imbodlela leyi, ilesivalo esibomvu.

Ibhokisi elibhaliweyo ngamabala amhlophe njalo ibhokisi leli lilomfanekiso wehlamvu eliluhlaza , libhaliwe njalo ibizo lomuthi lowu, eceleni kukhona imbodlela elesivalo esimhlophe enamathiselwe iphepha elibhaliweyo.

Igabha elilombala omnyama ,elibhalwe ngamabala amhlophe njalo lilesivalo esimnyama .Okutshengisela ukuthi kungabe kungamafutha okugcoba abantu abalezikhumba eziphuma amaqubu kumbe ezilezilonda.

Ibhokisi elilombala omhlophe kanye lobomvu. Njalo ibhokisi leli libhaliwe ngamabala amanyama, kweyinye indawo libhaliwe ngamabala amhlophe. Ibhokisi liyabe libhaliwe ibizo lomuthi lokuthi umuthi usetshenziswa njani ophakathi.

Ibhokisi elilombala omhlophe kanye loluhlaza, ibhokisi leli libhaliwe ngamabala amhlophe lapho okukuloluhlaza khona, njalo kweyinye indawo libhaliwe ngamabala amnyama , eceleni kukhona igabha lamafutha elilombala omhlophe

Amabhokisi amabili phakathi kwamabhokisi lawa kukhona njalo amambodlela amabili amambodlela lawa alezivalo ezimhlophe amabhokisi lawa likhona elinye elilomfanekiso okhanya ukuthi kungaba ngumuthi onathwa ngabantwana.

Ibhokisi elilombala omhlophe elibhalwe ngamabala amnyama eceleni kukhona igabha elilombala omhlophe kanye lesivalo esimhlophe lalo libhalwe ngamabala amnyama okutshengisela ukuthi ngumuthi.

Ibhokisi elilombala omhlophe elibhalwe ngamabala aluhlaza kanye lamnyama, eceleni kukhona amapilisi akhanyayo, okutshengisela ukuthi ngamapilisi aqeda inhlungu emzimbeni yabantu abagulayo.

Ibhokisi elibhaliweyo ngamabala amhlophe okukhanya ukuthi lingabe lilamaphilisi phakathi njalo ibhokisi leli liyabe libhaliwe ukuthi amaphilisi anathwa njani lokuthi kulamaphilisi amangaki phakathi.

Amambodlela amanengi atshiyeneyo. Amambodlela lawa akhanya elamaphetshana amhlophe, abhaliweyo. Njalo eyinye ilesiciko esilombala olithanga, eyinye imbodlela ilesiciko esilombala obomvu.

Ibhokisi elikhanya lilomfanekiso wezinyamazana libhaliwe ngamabala amnyama okutshengisela ukuthi umuthi lowu ophakathi lapha ungabe uselapha izinyamazana ngekhaya ezinengi.

Amabhokisi amathathu ahlukeneyo , amabhokisi lawa alemibala etshiyeneyo njalo abhalwe okungafananiyo okutshengisela ukuthi yimithi ehlukeneyo kukhona njalo elilombala omhlophe lolithanga amanye abhalwe ngamabala amhlophe

Minengi imihlobo yamaphilisi. Ungahamba esibhedlela, omunye uyafika ephiwe amaphilisi alombala omhlophe. Omunye aphiwe amaphilisi alombala olithanga..Amaphilisi ayatshiyana, ngoba alapha izinto ezitshiyeneyo emzimbeni.

Amaphilisi ayelapha izinto ezitshiyeneyo emizimbeni njalo lawo awafanani kukhona amaphilisi amanye amakhulu amanye njalo mancane okutshengisela ukuthi alapha imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni yabantu.

Imbodlela ezikhanya zilombala omnyama, zinamathiselwe amaphepha amhlophe . Abhalwe ngamabala amnyama. Amambodlela lawa alezivalo ezimhlophe. Eceleni kwawo kukhona amabhokisi akhanyayo. Elinye lilombala oluhlaza. Libhalwe ngamabala amhlophe.

Imbodlela ezikhanya ziphakathi kwebhokisi ezinengi, kukhona njalo ezimbili ezikhanya zingaphandle kwebhokisi. Kukhanya ukuthi phakathi kulomuthi ongamazi, imbodlela lezi zilezivalo ezilombalo olithanga.

Abantu ababili. Omunye ugqoke impahla ezimnyama. Wagqoka lamagogorosi. Ukhanya ebambe ophambi kwakhe , ogqoke ijazi elilombala obomvu njalo ukhanya ebambe isihlathi, okukhanya ukuthi engabe engaphilanga. Lo omunye angabe emduduza.

Abantu abahlezi etshanini abanengi abesilisa Kanye labesifazana kukhona njalo abanye abahlezi phakathi kwe Ntende, kukhona owesilisa omileyo okhanya ethwele i mayikhi ukuthi uyakhuluma.

Abantu ababili abahleziyo bekhanya bexoxisana. Omunye njalo ubambe ikhanda okukhanya ukuthi akaphathekanga kahle. Oseceleni kwakhe kukhanya ukuthi uyamchasisela. Seze ephakamisa lezandla.

Abantu ahlezi phansi njalo kukhona abantu ababili abakhanya ukuthi ngabe zempilakahle. Phezulu kwetafula kukhona ilephuthophu okukhanya beyisebebzisa abantu laba. Phambili kwetafula kukhona umama omileyo okukhanya ukuthi bakhuluma laye olomntwana eceleni.

Abantwana ababili abafake ama tube emakhaleni, abancedisa ukuthi bephefumule. Njalo kukhona amabhaluni amabili phambi kwabo. Omunye ukhanya ebhanditshe isandla ngebhanditshi emhlophe, okukhanya ukuthi engabe elimele.

Abantwana abamileyo abakhanya begqoke amayunifomu afanananyo alamayembe amhlophe phezulu. Phakathi kwabantwana laba kukhona owesilisa ogqoke iyembe wagqoka lamagogorosi okutshengisela ukuthi kungaba ngumbalisi.

Abantwana abanengi abakhanya bejabulile okutshengisela ukuthi bayazithokozisa njalo baphakamise ama flag amancane ezandlenizabo asemoyeni. Kukhona owesifazane phakathi kwabantwana laba.

Umntwana okukhanya elele eceleni kwakhe ukhona owesifazane ohleziyo duzane komntwana njalo emakhanda omntwana kukhona umuntu omileyo bonke laba kukhanya belinde umntwana lowu oleleyo.

Ababtu abakhanya behlezi phansi abanengi. Phezulu kwamatafula kukhona amacomputer. Okukhanya ukuthi bayawasebenzisa. Itechnology kulezi insuku isiphucukile. Abantu sebebuza amacomputer. Izinto abadinga ukubazazi.

Abantu abakhanya bemile ukuthi balinde ukulatshwa. Kukhona abantu abagqoke amabhatshi amhlophe okukhanya ukuthi kungaba ngomongikazi kumbe odokotela njalo bagqoke lamagilovisi ezandleni. Kukhona njalo abantwana abakhanya behlezi.

Umongikazi ekhanya equthile ehlaba umntwana ijekiseni, umama uthwele umntwana njalo umbambile ukuthi ekwanise ukumhlaba. Abantwana abanengi bayayisaba ijekiseni. Eceleni kukhona abanye abagqoke impahla ezimhlophe.

umntwana wesikolo okhanya ejabulile emile ethwele inkomitsho yakhe esandleni okukhanya ukuthi engabe eyiwinile esikolo njalo ngemuva kukhnya i flag kuphinde kukhanye lezakhiwo ezitshiyeneyo

Abantwana abancane abahlezi ezitulweni abantwana laba abanye baphethe amabhuku okukhanya ukuthi bengabe bezibukela amapikitsha aphakathi kwama bhuku lawa, ukhona njalo umbalisi phakathi kwabantwana.

Umntwana okhanya elele engagqokanga, ukhona owesilisa okhanya ukuthi ngudokotela. Ufaka umntwana eyinye into esifubeni, ekhanya ukuthi engabe elalela inhliziyo ukuthi itshaya kuhle. Kukhona njalo abanye abantu eceleni.

Umama uhlezi phezulu kombheda uthwele umntwana esandleni zakhe eceleni kwakhe ukhona omileyo ogqoke impahla eziluhlaza ekhanda uqhiye ngokumhlophe njalo ukhanya laye ethwele umntwana.

Abantwana ababili abahleziyo phambi kwabo kukhona amabhaluni amabili omunye ukhanya ebhanditshile isandla ngebhanditshi elombala omhlophe okukhanya ukuthi ulimele esandleni.

Abantu abahlezi phansi, kukhona abanye abamileyo. Bagqoke izikipa ezimhlophe bonke. Phezulu kwetafula kukhona amaphetshana amhlophe okukhanya ukuthi ngabantu bezempilakahle.

Abantwana abakhanya bezilalele etshanini phambi kwabo kulamabhuku alombala omhlophe avuliweyo okukhanya ukuthi kungaba zingwalo zabafundi zokubala bayazifundela abafundi bezitshayelwa ngumoya belele phandle.

Umntwana omcane oleleyo ekhanya ukuthi uyagula, umntwana lowu ufakwe amatube amanengi emzimbeni ,njalo ulele phezulu kwengubo ezilombala omhlophe ,kukhona izinto eceleni kwakhe okukhanya ukuthi engabe ezidlalisa.

Umuntu oleleyo, kukhona umongikazi ogqoke ijazi elimhlophe, wagqoka amagilovisi ezandleni alombala omhlophe. Wavala amakhala akhe ngento elombala omhlophe. Ukhanya efake eyinye into esiswini salo oleleyo ekhanya elalelisisa.

Abesifazana ababili , omunye ugqoke ijazi elimhlophe ,elikhanya ukuthi nguye umthengisi wale indawo .Omunye ugqoke isikhipha esilombala omnyama okukhanya ukuthi engabe ebuya kulindawo ezothenga amaphilisi kumbe umuthi.

Abantu abathathu abahleziyo. Kukhona ophakathi kwabo ogqoke ijazi elimhlophe, ekhanya ukuthi ubambe owesifazana ingalo. Kukhona amenza khona. Eceleni owesilisa kukhanya laye ebambe ingalo okutshengisela ukuthi engabe eqeda ukuhlatshwa.

Iphepha elilomfanekiso yabantu ababili owesilisa kanye lowesifazana bonke bagqoke amajazi amhlophe owesilisa ugoqe izandla owesifazana ekhanya ebobotheka ethwele usiba esandleni.

Abantu abahleziyo abesifazana. Phezulu kwetafula kukhona izigubhu ezilombala omhlophe lokunye okutshiyeneyo. Eceleni kukhona umama ogqoke isikipa esilombala omhlophe, njalo omunye wakhe ugqoke okumhlophe ekhanda.

Umuntu ohleziyo , phambi kwakhe kukhona umtshina owukhangeleyo. Okutshengisela ukuthi umuntu lowu engabe ebuye ebulawa ngamehlo. Esibhedlela odokotela sebemfake emitshineni bemhlola amehlo.

Abantu abakhanya behlezi kukhona labantwana njalo . Umama okhanya bemhlola iBP ngumongikazi njalo ugqoke into elombala omnyama phezulu. Umongikazi kukhanya emfake umtshina wokuhlola iBp.

Abantu beze mpilakahle abamile abesilisa kanye labesifazana abagqoke izigqoke ezitshiyeneyo kukhona abafake amabhatshi amhlophe phezulu kukhona njalo ogqoke okumhlophe umunye ugqoko okuluhlaza.

Abantu ababili abahleziyo, bonke bavalile amakhala kanye lomlomo, omunye njalo kukhanya ethwele umakhala ekhukhwini esandleni okukhanya ukuthi uyasebenzisa umakhala ekhukhwini lowo.

Umtshina omhlophe okhanya uphezulu kwetafula ezinye izinto ezitshiyeneyo. Kukhona abantu ababili omunye umile ugqoke okumhlophe wagoqa izandla njalo abantu bonke bagqoke amamaskhi emafesini abo bavala lamakhanda ngokumhlophe.

Abantu abathathu. Ababili bahlezi, njalo omunye omileyo, ubambe owesifazana amahlombe. Phambi kwabo kukhona ogqoke ijacket elimhlophe. Ekhanya ukuthi angabe ehlola lo owesifazana ohleziyo. Ubambe eyinye into esandleni.

Owesilisa ogqoke ibhatshi elimhlophe. Umile endaweni ebhaliweyo ngamabala aluhlaza, njalo indawo leyo kuthengiswa imithi etshiyeneyo. Kungaba ngamaphilisi, kungaba yimuthi yokukhwehlela. Kunengi okuthengiswa lapha.

Owesifazana olele embhedeni wakhamisa umlomo kukhona eceleni umongikazi ogqoke impahla eziluhlaza lamagilovisi wavala kanye lama makhala ekhanya ehlola umuntu lowu engabe efuna ukumkhipha izinyo.

Owesifazana ohleziyo ogqoke ijazi elombala omhlophe emakhaleni uvalile kanye lomlomo njalo ekhanda uluke into elombala omnyama ezandleni ugqokile amakilovisi okuzivikela ukuthi engatholi umkhuhlane.

Abantu abanengi, kukhona umama ohlezi phansi ekhanya ebambe umntwana njalo umntwana lo ukhamisile okukhanya ukuthi kukhona abamthontisela khona. Eceleni ukhona umuntu ogqoke impahla ezifana lezama sotsha.

Abantu abathathu, oyedwa umile Ababili bahlezi phansi, njalo kukhona. ogqoke. ibhatshi elimhlophe. Kukhanya ukuthi kungaba ngumongikazi, ufakile lemask ebusweni bakhe, njalo ugqokile amagilovisi ezandleni, ekhanya ebambe omunye isandla.

Abadlali bebhola sebemile sebebambe amaqolo okutshengisela ukuthi sebedanile omunye wabo uselimele njalo uselele phansi kukhona ababili abagqoke okubomvu abakhanya bemsiza lo olele phansi

Owesifazana ohlezi esitulweni, ukhanya bemhlola, ukhona umtshina abamfake wona phezulu ekhanda njalo kukhona phambili umuntu wesilisa ohlezi esitulweni esimnyama ekhanye ebambe umtshina lowo. Njalo kukhona omunye eceleni owesilisa.

Umntwana ohlezi esitulweni phambi kwakhe kukhona umongikazi ogqoke ijazi elimhlophe ezandleni ugqoke amaglovisi alombala omhlophe wavala amakhala akhe kanye lomlomo ekhanya ehlola umntwana lo.

Owesifazana omileyo ogqoke impahla zabantu abasebenza esibhedlela njalo ebusweni ugqokile imask, lekhanda uvalile. Ukhanya emile endaweni ekhanya ilemitshina etshiyeneyo phakathi.

Umfanekiso womuntu wesifazana. Ogqoke ijazi elimhlophe, njalo ukhanya ehleka. Uveze amazinyo amhlophe nke! Ugaxe ithuluzi esetshenziswa ngodokotela. Ubukeka ejabulile.

Umongikazi ogqoke ijazi elimhlophe. Wavala amakhala kanye lomlomo. Ukhanya ebambe umntwana ohlezi phambi kwakhe. Okutshengisela ukuthi angabe emhlola amehlo.

Indawo ezinengi lapho okuthengiswa khona amaphilisi zandise ukuba lamabhakane ayabe ebhaliwe. Lokhu benzela abantu ababuya bedinga indawo, kuba lula ukuthi bethole indawo ngoba bayabala okubhaliweyo.

Efamasi sithola imithi eminengi, kuyabe kulemithi yokukhwehlela kubelamaphilisi njalo amaphilisi ayabe ekhona ayabe elapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo. Kuyangokuthi wena uyabe ufuna ukuyathengani. Konke kukhona efamasi.

Zikhona indawo ezinengi emadolobheni ezithengisa amaphilisi kanye lemithi etshiyeneyo. Umuntu nxa esibhedlela udokotela bayabe bembhalelile amaphilisi, uyahamba ayethenga endaweni lezo.

EPharmacy kuthengiswa imithi eminengi njalo etshiyeneyo imithi leyi iyabe ifakwe phakathi kwamabhokisi kuphinde kube lamaphilisi kuyangokuthi wena uyabe usiyathenga wuphi umuthi njalo udokotela ekubhalele waphi amaphilisi.

Amabhokisi alombala obomvu kanye lolithanga abhaliwe ngamabala amhlophe. Eceleni kukhona njalo amanye amabhokisi alombala aluhlaza kanye lamhlophe. Eceleni njalo kukhona amambodlela amabili alezivalo ezimhlophe.

Amabhokisi atshiyeneyo akhona amanye alombala omhlophe amanye alombala olithanga kanye lokubomvu. Kukhanya ukuthi izinto eziphakathi zitshiyene kungaba ngamaphilisi, okutshengisela ukuthi ayabe eselapha izinto ezitshiyeneyo.

Imithi eminengi abantu bahamba besiyayithenga emafamasi .Emafamasi kuyathengiswa imithi kanye lamaphilisi okutshiyeneyo kodwa bayakuthengisela nxa uyabe ulencwadi oyabe uyibhalelwe nguDokotela.

Amabhokisi amanengi akhanya etshiyeneyo ngokombala amanye amhlophe alokuhlaza amanye njalo amhlophe alokubomvu abhaliwe ngamabala amnyama amanye abhaliwe ngamabala amhlophe okukhanya ukuthi kuthengiswa amaphilisi Kanye lemithi ehlukeneyo

Emapharmacy bayathengisa imithi eminengi etshiyeneyo. Kukhona imithi enathwa ngabantwana lemithi enathwa ngabantu abadala. Imithi eminengi enathwa ngabantwana iyabe ifanekisiwe imifanekiso emabhokisini awabantwana abancane.

Izigubhu ezikhanya ukuthi zilomuthi njalo ngaphansi kukhona amabhokisi akhanya ukuthi engabe elamaphilisi kumbe leyinye imithi. Izinto zonke lezi ziyathengiswa endaweni okuthiwa kuseFamasi. Abantu bayahamba bayethenga.

EFamasi kutholakala izinto ezinengi ezithengiswayo, ezinye zangakhona zigoqela amaphilisi, imithi yokukhwehlela. Umuntu nxa ekhwehlela uyahamba eFamasi esiyathenga umuthi. Kukhona eminye imithi eyabe ingafuni incwadi kadokotela.

Amabhokisi amanengi atshiyeneyo akhanya ukuthi alezinto ezitshiyeneyo njalo ayabe ebhaliwe lokuthi amaphilisi aphakathi mangaki lokuthi umuthi ophakathi usetshenziswa njani. Kuyabe kubhaliwe emabhokisini lawa.

Isakhiwo esiyakhwe kuhle kakhulu esikhanya sicazimula njalo silombala omnyama kwezinye indawo. Kukhona njalo amafasiteli, kukhanya yindawo lapho okuthengiswa khona amaphilisi. Abantu bayahamba besiyathenga.

Isakhiwo esipendwe ngependa elombala omhlophe njalo kukhona ibhakana phansi elincane elibhaliweyo elimhlophe njalo phezulu kwesakhiwo lesi kukhona okubhaliweyo phezulu.

Izakhiiwo ezinengi, kukhona lapha okuvulwe khona. Phezulu, kulento emhlophe. Okubhalwe khona. Kukhona izihlahla, Kungabe kuthengiswa amaphilisi lapha okuvulwe khona.

Impilo yemadolobheni isinzima. Izibhedlela kazisaphi abantu amaphilisi. Odokotela sebefika bakubhalele, uhambe uyethenga amaphilisi emaPharmacy. Ayabe egcwele idolobho lonke.

Emadolobheni zinengi izitolo lapho okuthengiswa khona amaphilisi odokotela kulezinsuku abasaphi izigulane amaphilisi sebebabhalela incwadi behambe beyethenga lapho okuthengiswa khona amaphilisi bayafika babaqhubele incwadi eyabe ivela kudokotela

Emadolobheni zinengi indawo lapho okuthengiswa khona amaphilisi. Indawo lezi ziyabe zilamabhakane phambili kwazo ukuze abantu babale babone ibizo lendawo. Abantu bayalayelana ngoba esinye indawo siyadula nxa uthenga amaphilisi bayalayelana lapho okulentengo khona ephansi.

Owesilisa ome wafulathela, ogqoke okumhlophe phezulu, okukhanya ukuthi nguye umthengisi wale indawo, kugcwele amabhokisi amanengi akhanya ukuthi angabe elemithi kumbe amaphilisi atshiyeneyo, njalo lokunye lapha phakathi.

Ibhilidi elikhanya liyakhiwe kuhle kakhulu. Elilendawo ezinengi ezitshiyeneyo phakathi. Kukhona ibhakane phezulu, elibhalwe ngamabala amhlophe. Phansi kukhona imota elombala omhlophe emileyo, njalo kukhona izihlahla ezinkulu, ezinde.

Emgwaqeni kukhona abantu, eceleni kukhona izihlahla ezinkulu njalo kwelinye icele kukhona ibhilidi elilebhakane elikhanya ukuthi kungaba yisitolo esithengisa amaphilisi.

Esitolo lapha okuthengiswa khona amaphilisi, umduli wakhona upendiwe, njalo kukhona amabala abhaliweyo phezulu. Kukhona izimota ezinengi ezimileyo. Ezinye zilombala omhlophe. Ezinye zilombala omnyama.

Phambili kwesitolo kukhona amasaka abekiweyo phansi. Njalo kukhona ibhakane elibhaliweyo phezulu ngamabala amhlophe, okukhanya ukuthi kungabe kubhalwe indawo yezitolo lezi ezikhanya zigcwele

Amabhokisi atshiyeneyo, abhaliweyo ngamabala amhlophe kanye labomvu. Kukhona njalo duzane lomduli alombala omnyama amabhokisi, abhalwe ngamabala amhlophe, okukhanya ukuthi yimithi etshiyeneyo ephakathi.

Owesifazana omileyo, uqhiyile ikhanda lakhe. Wagqoka lamagogorosi. Ugqoke ijacket elilombala omhlophe, njalo ubambe umama ohlezi phansi ikhanda. Umama lo uthwele umntwana esandleni.

Epharmacy kuthengiswa izinto ezinengi ezitshiyeneyo njalo ziyabe zifakwe phakathi kwamambodlela ezinye ziyabe ezingekho emambodleleni. Kukhona njalo uchago lwabantwana abancane abalunathayo kumbe amalambazi abantwana. Kuyathengiswa konke lokhu epharmacy.

Abantu abahlezi ezitulweni ezimhlophe phakathi kwabo kukhona abantu bezempilakahle kukhona njalo abantwanaa abakhanya bamile eduzani , abantu bayahlatshwa bevikeleke imikhuhlane etshiyeneyo ekhona kulezinsuku.

Abezempilakahle, abavakatshele abantu esigabeni. Kukhona abagqoke. amabhatshi amhlophe, okukhanya ukuthi yibo abezempilakahle. Kukhona njalo ababili, abagqoke okulombala obomvu phezulu. Kubhalwe ngamabala amhlophe.

Abantu bezempilakahle abavakatshele esigabeni. Abanengi bakhona bagqokile izikipa ezibhaliweyo emuva ngamabala amhlophe. Kukhona njalo abagqokileyo izikipa ezimhlophe. Kukhona lemota emileyo.

Abantu bezempilakahle abamileyo, kukhona njalo abanye abahlezi phansi. Abesilisa kanye labesifazane. Kukhona amadoda agqoke kuhle kakhulu afaka lamathayi.

Abantu bezempilakahle kade bevatshele esigabeni. Bekugcwele abantu abanengi abamileyo. Bona kade begqoke izikipa ezimhlophe phezulu bonke. Njalo kukhona okade ethwele imic ekhanya ekhuluma. Ngemuva kukhanya izihlahla eziluhlaza.

Abantu abanengi abamileyo. Phambili kwabo kukhona abagqoke amajazi amhlophe. Okukhanya okuthi ngabantu bezempilakahle, njalo ezandleni zabo, bathwele umtshina olombala omhlophe. Okukhanya ukuthi bahlola abantu.

Abantu bezempilakahle abahlezi ezitulweni ezilombala obomvu abanengi abesilisa Kanye labesifazana. Phambili kukhona okhanya ehlezi esitulweni okukhanya ukuthi abantu laba bayaxoxisana. Kungaba khona umkhuhlane osumemethekile abakhuluma ngawo.

Abantu abanengi abahlezi phansi kukhona ebesilisa kanye labesifazana. Kukhona phakathi kwabo owesifazana omileyo ogqoke isikipa esimhlophe ekhanya ukuthi uphiwe ithuba lokuthi akhulume. Esandleni uthwele iphetshana elimhlophe.

Abantu abahlezi emagcekeni okulotshani obuluhlaza, abesilisa kanye labesifazana kukhona njalo abamileyo kule indawo. Kugcwele izihlahla ezinengi ezinkulu, ezilamahlamvu aluhlaza endaweni leyi.

Abantu abanengi abahlezi phansi abesilisa kanye labesifazana bahlezi endaweni elotshani njalo kugcwele izihlahla kule indawo ukhona umuntu omileyo phakathi kwabantu laba okukhanya ukuthi kukhona obatshela khona kumbe kukhona obafundisa khona.

Abantu abanengi abamileyo abathwele amalembu amanengi abhaliweyo njalo kukhona omama ababili abakhanya bephambi kwabanye abatshengisela ukuthi bajabulile kakhulu sebeze begida omama laba.

Abantu abanengi abamileyo, abesilisa kanye labesifazana kukhona njalo abantwana kule indawo, okukhaya ukuthi kukhona umkhankaso abakiwo njalo kubukeka bejabulile abanye sebeze bephakamise izandla emoyeni.

Abantu abamileyo kukhona njalo abahleziyo, ukhona ogqoke amagilovisi alombala omhlophe ,wagqoka lejazi elimhlophe wagqoka lekepesi ekhanda elombala omnyama ekhanya ebambe usisi lowu iminwe ohleziyo esitulweni.

Abantu bezempilakahle abakhanya bevakatshele esigabeni, bamile emagcekeni. Abanengi bagqoke amajazi amhlophe. Indawo abami kiyo, kukhona njalo utshani kuphinde kugcwale izihlahla ezinengi ezinkulu.

Abesilisa ababili abamileyo abagqoke kuhle kakhulu njalo ngemuva kwabo kukhona okubhaliweyo ngamabala amhlophe bami endaweni ehlanzekileyo bagqoke amateki enyaweni.

Umama ohleziyo ehlekelela etshengisela ukuthi ujabulile uvule lamehlo. Eceleni kwakhe kukhona abantwana abathathu abaleleyo okutshengisela ukuthi ngabantwana bakamama lowo. Umama lowu ujabulile kakhulu.

Abantu abakhanya besemkhankasweni. Kukhona amathenti kule indawo alombala obomvu amanye alombala olithanga. Abantu bagqoke izikipa ezifananayo abanengi ,ezimhlphe ezibhaliweyo emuva ngamabala abomvu.

Abantu abanengi abamileyo. Kukhona njalo ngemuva kabo amabhilidi akhanyayo kanye lamafasiteli. Abanye bagqoke okulombala omhlophe phezulu. Abantu laba kukhanya ukuthi kukhona umkhankaso abaya kiwo.

Abesilisa kanye labesifazane abahlezi phansi, phambi kwabo kukhona owesilisa ogqoke isikipa esilombala obomvu, lebhurugwe elimnyama ekhanya ukuthi ukhuluma lalaba abahlezi phansi njalo labo bamkhangele.

Abantu abamileyo, amadoda amathathu kanye lowesifazana, bonke bagqoke okulombala omhlophe phezulu. Owesifazana ugaxe isikhwama esilombala obomvu njalo ngemuva kwabo kukhona okubhaliweyo.

Kulezi insuku abantu sebekwanisa ukuzitesta igcikwane leHIV bengekhaya bengayanga esibhedlela. Kukhona amatest abawasebenzisayo bezihlole bebodwa, ukuze umuntu ehlale ekwazi ukuthi ulomkhuhlane kumbe akala.

Abantu ababili abakhanya bencedisana ukubamba umntwana. Omunye ugqoke isigqoko esilombala omhlophe njalo omunye uhlezi okukhanya ukuthi engaba ngumama womntwana. Bathwele umntwana omncane.

Abantu abanengi abahleziyo okukhanya ukuthi kukhona abakufundelayo. Kukhona njalo ohlezi phambili okhanya ethwele ilembu okutshengisela ukuthi engabe efundela ukuthunga. Eceleni kwakhe kukhona umntwana okhanyayo.

Abantu abahleziyo okukhanya ukuthi ngamankazana omunye ubambe ibhuku , ibhuke leli lilombala oluhlaza njalo libhalwe ngamabala amhlophe ulivulile okutsengisela ukuthi kukhona abakubalayo oseceleni kwakhe kukhanya ehleka.

Abantu abanengi abakhanya ukuthi ukhona umkhankaso abaya kuwo, abagcwele umgwaqo, bagqoke izikipa ezifananayo abanengi njalo abanye bathwele amabhaluni ezandleni zabo.

Umuntu wesifazana oleleyo, ekhanya ukuthi uzithwele. Njalo eceleni kwakhe kukhona ogqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka ekhanya ebambe isisu sikamama lowu oleleyo.

Abantu abanengi abamileyo, abesilisa kanye labesifazana. Kulabomama ababili ababambe ezinye izinto ezandleni zabo njalo bakhanya bekhangele kakhulu ezintweni lezi ezibanjiweyo.

Umuntu ohleziyo. Umuntu lowu ukhanya ethwele umntwana. Kukhona njalo eceleni isandla esikhanyayo esithwele usiba lokubhala njalo kukhona umntwana lo abamenza khona engalweni yakhe.

Namuhla emgwaqeni bekunga hambeki bekugcwele abantu abanengi abesilisa kanye labesifazana akade begqoke izikipa ezifananayo bekhanya ukuthi baya emkhankasweni njalo abanye babo bebethwele amaphepha abhaliweyo ezandleni bekhanya bejabulile kakhulu.

Abantwana abakhanya begqoke izigqoko ezifananayo abanye. Kukhona njalo abanye abagqoke izikipa ezilombala omhlophe bamile phezu ko tshani. Abanye baguqile. Ngemuva kukhanya izihlahla ezinkulu. Abantwana laba kukhona abakuthweleyo ezandleni zabo. Njalo bakhangeleka bejabulile.

Ibhakane elimhlophe elibhaliweyo njalo eceleni kwebhakane kukhona utshani obuluhlaza kuphinde kubelezihlahla ezinengi ezigcweleyo. Kukhona njalo izakhiwo ezikhanyayo ezihlukeneyo kule indawo.

Abesifazana abahlezi phansi abangomama. Bathwele abantwana ezandleni njalo kukhona imiganu ekhanya ilokudla. Omama laba bakhanya bedlisa abantwana babo ukudla ababaphetheyo.

Ubaba ohambe esibhedlela egula. Udokotela ufike wamvula ibhulugwe. Emkhangela ngangasese ukuthi angabe ebulawa yikuyini. Udokotela ugqokile amagilavisi alombala omhlophe ezandleni. Ehlola ubaba.

Owesifazana ugqoke isigqoko ubambe isisusakhe ngezandla zombili njalo ubukeka ezithwele, ekhanda lakhe ulukile ngento elombala omnyama ukhanya ejabulile njalo uyabobotheka.

Umama ugqoke imask, ugqoke lejakhethi phezulu elilombala omnyama. Uthwele umntwana okhanya ukuthi ulensuku ebelethiwe. Njalo umama lo ukhanya ekhangele umntwana wakhe omthweleyo.

Owesilisa okhanya ezivoxavoxa, okutshengisela ukuthi engabe engumuntu owenza ezemidlalo, kumbe umuntu ogijimayo. Ugqoke impahla ezimnyama, kanye njalo ugwoke amathenisi alombala omnyama kanye lokumhlophe.

Owesifazana okhanya ezelula, ehlezi phansi, ebambe unyawo..Ugqoke amateki amhlophe. Wagqoka lebhulugwe elimnyama, kanye lokumnyama phezulu, njalo ukhanya ezivoxavoxa.. Eceleni kwakhe, kukhanya isigubhu samanzi.

Owesifazana okhanya ukuthi engabe engumuntu ogijimayo. Ukhanya ebambe unyawo lwakhe. Okutshengisela ukuthi uyazelula. Kuqakathekile ukuthi umuntu agijime, ukuze umzimba uhlale uqinile, njalo lemikhuhlane eminengi kayibambi abantu abagijimayo.

Abantu abanengi abagijimayo kumbe abadlala ibhola, bayahamba ezindaweni lapho abajima khona. Besiyajima ukuthi imzimba yabo ihlale iqinile. Njalo kumele benathe lamanzi amanengi emzimbeni.

Owesilisa okhanya eguqile, ugqoke ibhulugwe elilombala omnyama kanye lokumnyama phezulu. Ukhanya ezivoxavoxa okukhanya ukuthi ngumuntu ongabe esenza ezemidlalo kumbe kungaba ngumuntu othanda ukugijima. Bahlala bezilungiselela abantu abayenza imidlalo etshiyeneyo.

Owesilisa ogqoke okumnyama phezulu njalo lumuntu ukhanya eqinile okutshengisela ukuthi uyajima, uhlezi uthwele isigubhu samanzi, okukhanya ukuthi uzinathela amanzi. Amanzi aqakathekile emzimbeni.

Abantu abayenza ezemidlalo bengabe begijima kumbe kungabantu abadlala ibhola, nxa begijima abanengi bakhona bayaginqa. Nxa beginqa kuyabe kuphuma amanzi emzimbeni ngakho kuqakathekile ukuthi benathe amanzi amanengi.

Phezulu kwethafula kukhona ilephutophu ekhanya ilayithiwe .Njalo kukhona ithulusi elombala omnyama egaxwa ngodokothela. Kukhona okuluhlaza okukhanya njengamahlamvu kuleyi ithafula.

Owesilisa okhanya ehlezi egqoke isikipa, esandleni sakhe ubambe into emhlophe, njalo eceleni kwakhe kukhona umakhala ekhukhwini okhanya etshengisa amapikitsha okutshengisela ukuthi uyasebenzisa umakhalekhukhwini lowu.

Esibhedlela odokotela bayasebenzisa amathuluzi amanengi ,nxa beselapha abantu. Kukhona ithuluzi abahlola ngawo ukuthi umzimba womuntu, utshisa okungakanani. Akhona njalo amaphilisi, abakunika wona, nxa sebekuhlolile.

Izihlahlakazana ezimila endaweni egcwele lamatshe zilamahlamvu amancane zilamaluba amhlophe njalo izihlahlakazana lezi zingabe ziselapha imikhuhlane emzimbeni yabantu, imkhuhlane egulwa ngabantu iyatshiyana ngakho kumele ubezazi izihlahla ukuthi zilapha yiphi imikhuhlane.

Egangeni kumila izihlahla ezinengi ezinye zibazinkulu ezinye njalo ziba zincane abantu abanengi bayahamba egangeni besiyadinga isihlahla okuthiwa ngumthwentwe isihlahla lesi kuthiwa siyelapha izifo ezitshiyeneyo emizimbeni yabantu.

Izihlahlakazana ezigcwele egangeni, ezinye zilamaluba alithanga. Izihlahlakazana lezi zilemisebenzi yazo. Nxa uzikhangele ungaziyeyisa uzibone engani azilancedo kodwa zikhona imkhuhlane eziyilaphayo emzimbeni yabantu.

Izihlahla ezimile phakathi kwamatshe ,amatshe lawa makhulu. Izihlahla lezi abanye bayabuya beziquphune befuna ukusebenzisa impande zezihlahla lezi ukuze beyelaphe imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni.

Izihlahla ezinengi eziyelaphayo, ezesintu sizithola egangeni. Kumele ubekwazi ukuthi isihlahla siyelaphani ungahambi uyethatha isihlahla esingayisisi ngoba kwesinye isikhathi uyacina ugula. ungasebenzisa isihlahla esingalungelanga umzimba.

Imithi eminengi eyesintu, siyithatha ezihlahleni ezisegangeni. Egangeni kugcwele izihlahla ezitshiyeneyo. Abanye bayathatha amahlamvu. Abanye bayathatha impande. Konke lokhu kuyenza imithi yesintu.

Abantu bakhathesi abasakwazi ukuqakatheka kwezihlahla ezigcwele egangeni. Abantu bakudala babezihambela egangeni besiyadinga izihlahla ezitshiyeneyo. Babephila ngemithi yesintu. Abantu bakhathesi sebalahla amasiko, sebezihambela ezibhedlela besiyathenga amaphilisi. Kanti imithi yesintu izigcwalele egangeni, oyithola mahara.

Izihlahla ezinengi egangeni ziyelapha. Abantu bayazazi izihlahla. Abantu bakhathesi abasaqakathekisi imithi yesintu, kudala okhokho bethu babephila ngemithi yesintu. Babehlala imzimba yabo iqinile, babengaguli.

Imithi eminengi siyithola ezihlahleni zegangeni ezinengi ezitshiyeneyo. Abantu abanengi sebezenzela imali behamba egangeni besiyadinga izihlahla ezitshiyeneyo, behambe emadolobheni sebethwele imithi sebesiyathengisa.

Egangeni kumele uhambe lomuntu oyazi izihlahla, ungacini uthatha izihlahla ezingayisizo, ubuya ngekhaya ufika unatha. Uyagula kakhulu ngakho kumele uhambe ocwebetshileyo oyazi izihlahla.

Egangeni kugcwele izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo. Izihlahla lezi yikho lapho esithola khona imithi yesintu etshiyeneyo. Abantu bayahamba egangeni besiyagebha impande zezihlahla bebuya besenza imithi.

Izihlahla ezinengi ezimila egangeni kanye konke lotshani, kulusizo empilweni zabantu nxa uyabe ukwazi umsebenzi walezo zihlahla. Abantu akumelanga beye egangeni besiyadinga izihlahla abangazaziyo ngoba bazazigulisa.

Izihlahla egangeni kulezihlahla ezinengi ezitshiyeneyo ezinye zilamahlamvu aluhlaza ezinye njalo zilamahlamvu amakhulu aluhlaza ngokunjalo kuphinde kubekhona izihlahla ezithela amaluba atshiyeneyo ezinye ziyabe zilamaluba abomvu amanye alithanga, izihlahla zonke lezi ziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni yabantu.

Imbodlela ekhanya ilomuthi wesintu phakathi, isivalo sembodlela leyi silombala oluhlaza, njalo kukhona iphepha elinamathiselweyo embhodleleni leyi elikhanya ukuthi lingabe libhaliwe ibizo lomuthi ophakathi.

Emadolobheni kukhona abantu asebethengisa imithi yesintu. Bayabe beyifake emagabheni eminye bayabe beyifake phakathi kwamambodlela. Abantu sebezenzela imali bayaziphilisa ngoba imithi leyi kabayithengi bayahamba bayezigebhela izihlahla emakhaya ,bebuye sebezethengisa sokuyimithi.

Abantu kulezinsuku abasakwazi ukuqakatheka kwezihlahla ezigcwele egangeni, okhokho bethu babehamba egangeni besiyadinga amahlamvu ezihlahla kumbe impande bebuya benatha ukuze imizimba yabo ihlale iqinile.

Imbodlela ekhanya ukuthi ingaba lamaphilisi phakathi njalo ilombala omhlophe iphinde ibe lesivalo esimhlophe. Ibhaliwe ngamabala abomvu, langamabala amhlophe, langamabala amnyama, eceleni kukhona amaphilisi amhlophe.

Izigubhu ezintathu esiphakathi laphakathi silombala olithanga, esinye esiseceleni silombala omhlophe, sabhalwa ngamabala abomvu saphinda saba lesivalo esibomvu.

Imbodlela elombala omhlophe lomzila olithanga. Imbodlela leyi ibhaliwe njalo imbodlela leyi ilesivalo esimhlophe. Amabala abhaliweyo kukhanya ukuthi kungaba libizo lomuthi ophakathi.

Imithi eminengi yesintu efakwe emagabheni okukhanya ukuthi abantu bayazithengisela imithi leyo bezitholele imali yokuthi bagcine izimuli zabo. Phela imithi yesintu uyahamba uyezigebhela egangeni.

Abantu abanengi bayahamba egangeni besiyadinga izihlahla ezitshiyeneyo. Bebuye ngekhaya befike bezelaphe ngazo, nxa beyabe begula. Kodwa kumele beqaphele ngoba egangeni, kukhona izinto ezilobungozi abangatshayisana lazo.

Isigubhu esikhulu esibhaliweyo ngamabala amhlophe kwezinye indawo. Kwezinye indawo sibhaliwe ngamabala abomvu . Isigubhu lesi sikhanya ukuthi singaba silomuthi phakathi umuthi wesintu.

Izigubhu ezimbili esinye silombala olithanga esinye silombala omhlophe njalo esinye sibhaliwe ngamabala abomvu saphinda saba lesiciko esibomvu njalo izigubhu lezi zombili zilomfanekiso.

Imithi yesintu eminengi siyithola ezihlahleni ezisegangeni. Abantu bayahamba besiyadinga izigodo zezihlahla..Babuya bazigige, basesethe, benze imithi. Abanye njalo, imithi le bayayifaka emabhokisini.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza njalo sikhanya sisegangeni. Egangeni zikhona izinto ezilobungozi nxa abantu besiyadinga izihlahla ezitshiyeneyo kumele behambe beqaphele ngoba kukhona lezinyoka lezinyamazana ezilobungozi ebantwini.

Indawo lapho okuthengiswa khona imithi yesintu eminengi njalo etshiyeneyo eminye ikhanya isifakwe phakathi kwezigubhu eminye njalo isaseluhlaza okutshengisela ukuthi isabuya egangeni, abantu bayazithengisela imithi.

Umuntu nxa ekhwehlela uyathatha amahlamvu awelemoni athathe igalikhi kumbe iginger abilisi aqende abesenatha umsobho. Kuyelapha umuntu okhwehlela kakhulu uyazizwa esesizwa gcono ngemuva kokunatha.

Ithulusi esetshenziswa ngudokotela. Kukhona amatamatisi, kuphinde kubekhona lamacarrots lamalemon. Kukhona njalo ingiga kanye lomgigo. Okukhanyayo ukuthi abantu bayakusebenzisa.

Izihlahla ezinengi egangeni ziyathela amaluba atshiyeneyo amanye amaluba ayabe elombala olithanga amanye elombala obomvu ziyatshiyana izihlahla lezi okukhanya ukuthi laloba zilapha imikhuhlane ziyabe zilapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Abantu abamileyo abesilisa kanye labesifazana abami endaweni elezihlahla. Abanye bagqoke izikipa ezilombala oluhlaza kanye lokumhlophe njalo kukhona phakathi kwabo abagqoke amasudu.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi njalo ezitshiyeneyo. Ezinye ziyabe zilamahlamvu amancane aluhlaza. Ezinye njalo izihlahla ziyabe zilameva ahlabayo. lzihlahla zonke lezi, ezigcwele egangeni, ezinye ziyelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Isihlahla esilamahlamvu amakhulu, kanye lamaluba. Isihlahla lesi, singabe siselapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni. Umuntu kumele abekwazi ukuthi selaphani, ngoba zikhona izihlahla ezilobungozi egangeni.

Imithi yesintu iminengi njalo iyatshiyana, kukhona imithi eyimpuphu, kubekhona imithi eyizigodogodo, yonke iyelapha njalo iyelapha imkhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Izihlahla zesintu ezinye ziyahlonitshwa. Abantu bayahamba besiyazigebha ekuseni, kumbe ilanga selitshonile. Ezinye zilendlela, zilemikhuba egwejwa ngazo. Umuntu kaphongu kuzigebha bje loba ngasiphi isikhathi.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo. Abanye bayahamba egangeni, besiyadinga isihlahla okuthiwa liChena. Bebuye lalo ngekhaya. Isihlahla lesi siyelapha nxa uyabe ulezilonda emzimbeni, njalo abanye bayalifaka phakathi kwamanzi anathwa zinkukhu ekhaya.

Izihlahla ezigcwele egangeni kukhona izihlahla ezilamaluba alithanga ezinye ezilamaluba abomvu abantu bayahamba egangeni besiyadinga izihlahla ezitshiyeneyo njalo belapha imikhuhlane ehlukeneyo

Egangeni kumila izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo, isihlahla esilamahlamvu amakhulu aluhlaza ngemuva kukhanya into engani yisiduli, abantu bayahamba egangeni besiyadinga izihlahla ezitshiyeneyo ukuze beziyelaphe.

Umfanekiso olezihlahla ezinengi ezitshiyeneyo. Kukhona njalo utshani phansi. Izihlahla lezi zikhanya ukuthi zingabe ziselapha imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni yabantu. Okuqakathekileyo, yikuba kwazi isihlahla ukuthi siyelapha wuphi umkhuhlane.

Kukhona eminye imikhuhlane efuna ukuthi uyilaphe ngemithi yesintu . Imikhuhlane leyi ingabe igoqela um khuhlane wesiki .Ungahamba esibhedlela odokotela bayakunika amaphilisi kodwa ngemuva kwesikhathi iyavuka ngakho kumele usebenzise umuthi wesintu.

Egangeni sithola izinto ezinengi ezimilayo. Kukhona utshani, kukhona izihlahla ezithela izithelo ezidliwayo. Njalo abantu bayahamba egangeni besiyadinga izinto ezitshiyeneyo abayabe bekwazi ukuthi ziyabanceda nxa begula.

Abantu abahamba egangeni besiyadinga izihlahla zesintu ezitshiyeneyo abanye bayabuya lezigojana befike bezifake phakathi kwamanzi bebilise baqede bazifake phakathi kwezigubhu kube sekusiba ngumuthi umuntu ozabe ewunatha.

Emadolobheni zikhona indawo esezithengisa imithi yesintu. Abantu abasemadolobheni bayahamba nxa befuna imithi yesintu etshiyeneyo besiyathenga kulezo zindawo. Ziyabe zilamabhakane abhaliweyo.